Zvitenda zvinode kudziirirwa ngazvidziirirwe pane mukuwo kunyanyanyanya zvitenda zvinobata vana vadodori kuti vakure vane hutano ngavadziirirwe ngemukuwo wawo.

Mukugara kwevantu vachinga vadhibana nezvitenda zvakaparadzana. Vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kotsvaka rubetsero.

Tinokurudzirwa kuti kana tiine hutenda hwatinawo tinoenda kunohloyiwa zvibhedhlera zvedu ngazvive zviine vahloyi vanopfekawo mbatya dzekuzvidzivirira kuti vasabatira zvitenda .

Kune zvirwere zvakasiyana-siyana zvinowanikwa mundaraunda mwedu, zvinoyita kuti vantu vakwanise kuzvidzivirira nekufafayidza, ivona vozofafayidzwawo kuti chitenda chisavabata.

Tinodetserwa nevanoita zveutano veidetsera vanasikana veivapa ruzivo rwezvenguwa yavo yavanoenda uye kuti vanokwanisa kushandisei zvimweni mabatiko anotopa vanasikana zvirozvo pachena.

Kana tichinge tarwara nenhenda dzakaparadzana tinosisa kuenda kuzvibhedhlera kunodetserwa nana mazvikokota kuti tione kupona.

Zviriyo zvibhedlera zvine michina inowongorora zvemukati zvemuntu, muntu otohloyiwa otowanikwa chitenda chake otodetserwa nemadhogodheya.

Nezvatinazvo zvinosise kupfekwa nemadhokodheya kana vanachire mukoti apo vanenge veihloya muntu anenge auya anechitenda chinotapurirwana mungaa mukufema kana kugwamana.

Kune zvitenda zvatiinazvo zvinosise kuramaba zvakadzirirwa mukati mwemuwiri mwemuntu zvitenda zvinezvi zvinopuwana kana dhokodheya eikuhloya unenge akatozvidzivirira.

Zvinodakadza yaamho kuti munyika medu mukaitika dambudziko rechitenda chinoda kudzivirirwa nyika inopindira yopa antu mitombo idzodzo nembahla dzekudzivirira mahala.

Tino kurudzirwawo kuti tive vantu vanodakarira kuteedzera mutemo kana zvisungo ,zvaiitwa nehurumende hedu munyika kana kweidzi vanhu ngavapfeke zvekudzivirira vanhu ngavapfeke .

Pashi reshe rinobhuira muntu weshe kuti unekodzero yekuenda nekushandisa mvura yakachena. Tinozvikuridzirawo munharaunda dzedu.

Ikodzero yemuntu veshe kuti akone kuenda kunobetsereka kuzvibhedhlera zvedu kana kundau dzinoitwa zvehutano. Kuti asarwara kana kutapurira chirwere ichi kune vamweni.

Mukupona kwedu mundaramo dzeshe pashi rino reshe ikodzero yemuntu weshe kuti andohloyiwa kuzvibhedhlera kunasirisa utano hwake.

Pashi reshe tenderere rinogara mihlangano nenyika dzeshe. Veikurukura veipanana mazano, veitaurirana zvinetso zvinonesa mubazi rezveutano.

Mvura chiro chakanaka kuvandu veshe nharaunda dzeshe munyika dzeshe pashi rino ikodzero yemundu weshe kuti awane mvura.

Pashireshe ririkuitavo kuti muntu veshe ahanire zveshe zvinota nezveutano. Rungava ruzivo kana kungava kuhoiwa kana kungava kupive mutombo, muntu ane kodzero yake.

Ikodzero yevantu vezveutano kumuntu weshe kuti awane mvura yakachena yekushandisa mukati mwendaramo yake kuti asarwara

Ikodzero yemuntu weshe kunyazi wakakura, kunyazi urimudoko, mvura yakachena inoite kuti vantu vasabatwa nge nhenda.

Mundaramo dzevantu muntaraunda dzakaparadzana varimwo vakashata nxondo vanosisa kupuwawo ruzivo pamwe chete nevavakidzani kuti vaone kugarisana zvakanaka.

Tinokurudzirwa kuti isusu tinenge tine hama dzisiri kuzwa zvakanaka mundxondo dzadzo. Tiende nazvo kuzvibhedhlera vanonopiva zvinoita kuti vadzikame vakwane kushanda nevamwe.

Ngatidetsereke senharaunda ngekuti vantu vakawanda vakushate masoro ngekuti ndaa yekufungisa kana yekunesana mumhatso. Vantu ngatiende nevantu vanenge voorwara kuzvibhedhlera.

Tinobonga hurumende irikuramba yeivandudza yeiitire kuti muntu veshe anenge ane chitenda chekuzwe soro. Abetsereke pachena opuva mitombo ino mudzikamisa.

Tinodakara yaamho hurumende inoramba yeivandudza kuti avo vanorwara ngepfungwa ngavarapwe nekuhloiwa kuzvibhedhlera pachena kuti vawane kugarawo nevamwe zvakanaka.

Vantu vanopenga soro dzavo vane ndxondo dzakapesana vatoriwo vantu vanoda kuonekwa nekutariswa nekuningirwa nekudetserwa kuti vararama zvakanaka here zvisina kusarudza.

Mune ndau dzinogadzirirwa avo vanenge vakashata masoro, kuti vaende veindodetserwa, musagara nemuntu orwara soro, kune mitombo dzinodetsera.

Nevantu vari kuzvipa kuzvipira kuvaka mazvibhedhlera zvidoko mukati mentaraunda medu. Tinochikumbira hurumende idetseredze pakuisa vashandi vakakwana.

Zvibhedhlera zvedu zvidodori, zvimweni zvakhona zvaakuvandudzwa kutoti zvitovawo nemubhedha wekuwatira kana muntu auya nechitenda chinode kuti ambogara eihloyiwa.

Zvibhedhlera zvedu zvinodetsera yaambo kudetseredza kwekurapa vantu anenge vanenhenda dzakaparana mumwiri mavo kuti vapone zvakanaka.

Zvipatara zedu zvidoodori zvirir kuvakwa nentaraunda zveibudikidza ngekuwandirwa kurikuite hurumende panyaya yezveutano. Tiri kudzidetsera kuti tiwane kupona.

Muzvibhehlera mwedu dzirimwo midziyo dzakaparadzana dzinodetseredza yaambo vantu veshe vachinge vabvakachira ndau idzi.

Tinokurudzirwa yambo kuenda ku zvibhedhlera kundo hloyiwa kudzivira denda iri risa pararira kuti risa enda kuretu.

Zvibhedhlera zvedu zvidodori zvinotamika vanoshandemo tinochema hurumende ngaitizwemo itipewo vana mukoti vadutsirwe tidetsereke.

Tinokurudzirwa kuti sentaraunda tibatane tidetserane tiake zvibhehlera zvidodori zvinotishandira munguva yekutikabezwa tisingahambi mimango.

Muntu veshe unotenderwa kana kuti unekodzero yekuenda kundohloiwa kuzvibhedhlera kana achinge arwara.

Muntu weshe unosisa kuenda kuchibhedhlera kana achinge asingazwi zvakanaka muwiri wake weipisha kana kuti soro rake reipanda.

Zvibhedhlera zvedu zvidoodori zviri munharaunda medu musindemwo zvinode kudetserwa ngehurumende kuti zviwane vanamukoti vakakwana nemaphirizi ekupe vantu.

Zvibhedhlera zvedu zvidodori, zvakawanda zvakhona, zvinowanika zvisina midziyo yekushandisa, kunyazi ukagumepo, mukaita semawanda kudai, munotama pekutogara.

Kuzvibhedhlera zvedu zvidodori ndiko kunotangira utenda hwedu hwatinenge taenda nahwo hohloyiwa nanamukoti vowona kuti vanozvikona ere vasingazvikoni vanoti enda kuzvibhedhlera zvikuru unohloyiwa ngemuchini.

Vezveutano vanenguwa dzavadhibana ne veruzhinji vachivapa dzidziso yekuchengetedza muviri yavo kuti vasabatwa ngenhenda nyore nyore.

Vanoita nezveutano vanokurudzira kuti vabereki ngavaendese vana vavo vanofundira zveudhogodheya nezveukoti kuti munyika medu muzare vantu vane ruzivo nezveutano, ibudirire.

Ngatidakarirewo kuti vana vedu vadzidzewo nesimba vanoshanda kunoita nezvehutano kuitira kuti nyika yedu ive nevadetseri vanenge vakawanda uye vachibva mundaraunda medu.

Dziripo nguwa dzinoti veutano vanohamba muma nharaunda veidzidzisa vantu zvine zvekuita nekuzvichengetedza maringe neutano.

Vanoita nezveutano vanombotoungana veifundisa ana kuti dzidzo yedu yakadini veifundiswa nana mazvikokota vakapedzao zvidzidzo zveudhokodheya.

Nendaa yekuti vantu vorwara vakawanda nechirwere chekumhanya maningi kwengazi mukati memuviri vantu vanozwi ngavabetsereke ngeruzivo.

Hurumende yedu yakaona zvakanaka kuramba yeivaka zvikora zvinoita nezveutano kuti vana vedu vandofundira zvekuva dhokodheya kana kuti mukoti.

Tinobhuya nehurumende yedu inodetsera vanthu vayo yeimbobudisa masoko anoenderana nezveutano nezvitenda zvinenge zvanyuka muntharaunda.

Kune nthenda dzinosanganira bhesha mupengo reMarburg rakada kutodzana nerinozwi COVID 19 iri rinotapurudzwana kana vanthu vagara padhuze nepaduze.

Vezveutano vanomboita zvinyorwa zvavo zvavanenge veiisa mundaraunda kuti vantu vaziye nezvinenge zveiitika kana chitenda chenenge chapinda mundaraunda mavo vantu ngavaverenge.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvovandudzwa zveiiswawo pekuwatira pakanaka pekuti muntu anenge ahloiwa nadhogodheya vakati vanoda kuramba veimuona aripasinde unokwanisa kuatepo.

Muzvibhedhlera medu, mavanemadhokodheya anobatsira anerufaro, eyikubuyirawo nyaya dzavanenge vanadzo dzinoyitika mukati meupenyu wavo kuti iwo usununduke kubuya navo.

Muzvibhedhlera mwedu dzirimwo mibhedhu, dzinoatiwa ngevanakadzi vachinge vane vana vavo vadoko. Nguwa imweni vanenge vabva kuvabara, kana kuti vana vadoko ava vanenge vatorwara ,voiswa mumhatso idzodzo, muzvibhedhlera zvedu.

Muntu weshe pashi rino unokurudzirwa kuvhakachira zvibhedhlera kunohloiwa kamwe apo achinge azwa nyama dzake dzisingaiti zvakanaka ungawa musoro unorwadza kana kuti makodo emene .

Tinowanikwa teienda kuzvibhedhlera kana tine zviyaiyo zvedu , madzimai ayayowo anokurudzirwa kumboenda eshe nevana vavo pane mukuwo wekuzi vantu vari kungo donhedzerwa zvisinei nemakore.

Zvirokazvo utano chiro chakanaka kuntu veshe kubva kumudodori kusvika kumuntu mukuru. Vana vadodoro vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kuno hloiwa.

Dziriyo movha dzinotwara varwere kubvisa panendau ingazwi chibhedhlera chidoko kuendeswa kuchibhedhlera chikuru, zvichienderana neutenda hunenge hune muntu.

Munthu weshe une kodzero yekuenda kuchibhedhlera kundozemenwa chitenda chaangadaro eirwara ndichona mukati mwenyama dzake.

Zvirimwo zvibhedhlera mukati mwentaraunda dzakaparadzana zvinodetsera vantu veshe zvisina kusarudza. Uchinge warwara, usazeza kana kuita maharura, ekuti handiendi kuchibhedhlera.

Tinokurudzirwa kuti tiziye zvibhedhlera zvinenge zvirimuntaraunda medu, kuitira kuti patinenge tabatwa ngezvitenda tisazotora mukuwo teizvitsvaka, teitama.

Zvibhedhlera zvedu zvowanikwa zveivandudzwawo, zvinokwanisa kutomira zvega zvibhedhlera zvinoite zvekuongorora zvinobuda mukati memuviri memuntu, muntu otonodetserwa ipapo opuwa zviro zvako wozoenda kuna dhokodheya.

Mune zveutano tine vanofundira mabasa avo zvakanaka vaibve kuzvikora vanouya muzvibhedhlera vototidetsera kupedza zvitenda zvanesa.

Muntu weshe unekodzero yekuenda kuchibhedhlera ohloyiwa, kana ahloyiwa akapuwaa pekuaata, eihloyiwa nadhokodheya, asi kana achinge azova muntu waa neutano unobuda oende kanyi kwake.

Zvi bhedhlera zvedu zvikuru ne zvidoko zvo wanika zvei zara vantu vanenge veida kudetserwa ngenda yekuti madhokodheya nana mukoti dzimweni dze nguva vano ramba mabasa ngenda yekuti vano hola mari shoma.

Mwari wedu wakaita kuti tive nevantu vanoshanda mubazi rezveutano ndizvo tinovatenda yaampo ngekutipa vantu mukati mwenyika yedu.

Kuchibhedhlera kwedu ndiko kwatinova nechivimbo chekupona kana techinge tabatwa ngezviyaiyo, hino kusina zvekushandisa kana madhokodheya ari mashoma rinoite dambudziko mukati mentaraunda.

Zvibhedhlera zvedu zvinewo pekuti muntu agumapo, unonyorerwa mazina ake, makore ake, kuti vave neruzivo rwemuntu wauya kuzodetserwa pachibhedhlera.

Vandu vanoshanda muzvibhedhlera zvikuru nezvidoko pachibhedle rapo panowanikawo pane panenge peipuwa mundu mutombo waanenge anyorerwa pachibhedhle rapo .

Tine zvibhedhlera zvikuru nezvidoko zveshe zvinosisa kunge zvine panoitwa ngezvemitombo kuti dhokodheya kana mukoti avanyorera muntu oenda pona apapo pachibhedhleya otodetserwa ngemitombo.

Ndirikuona muzvibhedhlera muchidetserwa aninani anenge aendemwo. Muntu unokwanisa kutopuwa pekuata, otopuwa pekuwedzerwe ngazi akadzorora arimwo muchibhedhlera.

Madhokodheya vantu vakafundira zvekurapa nhenda dzakaparadzana magariro evantu zvisinei kuti uri musharuka ere kana uri mwana mudoko.

Tinokurudzirwa kuti kana tine zviyaiyo zvedu isusu pachedu kana zvezvichechana tiende kuzvibhedhleya zviri pasinde tonodetserwa nemadhokoteya kana namukoti.

Tinosara nezvinomboita mune zvimwe zvibhendhlera. Unowana pachibhedhlera chiri padhuze nechibhendlera chidoko kuti kana uchinge chitenda chakorereka woenda pachibhendhlera chikuru. Pachikuru pona apapo panotori nepanotengesa mitombo.

Vantu vakawanda vodetsereka ngemadhokodheya ava neruzivo rwekurapa zvirwere zvemukati mwemuwiri. Vantu ngavanohloyiwa.

Tinotenda hurumende inoramba yeivandudza zvibhehlera zvayo yeiisa pekuatira panoramba peivandudzika zvichienderana nekuti dhokodheya anoda kuti pakwirire here kana kuti padzakire.

Tinokurudzirwa kuti tikawona kanda redu rachicha, risisina zvarayimbova, ngatiende kuchibhedhlera tindohloyiwa zviro zvichiri padhuze ,zvisati zvapinde mukati.

Vakuru vedu vanoramba veireketa kuti hai nyama aidi kupashirwa hino pachinge parwariwa mukati mwenyama vanthu ngatiende kuzvibhedhlera.

Vantu vakuru nevadoko anorwara chitenda chematasi chinoenda paganda chinoda mutombo wakanaka kuti chipore

Zvitenda zvinoita nezvemabhonzo kana zvemukati mwemuiri, zvinotodawo dhokodheya akatofundira izvozvo, kuti akwanise kukuhloya. Ngatiende kuzvibhedhlera kuti tinodetserwa.

Kunezvitenda zvinowanikwa nevantu vanenge vakura vatana vedu vanosise kuramba veiyenda kuno hloyiwa kuzvibhedhelera veidzivirirwawo kana kupiwa mitombo.

Kurudzrwa kuti tiyinde nezviyaiyo zvedu kuzvibhedhleya tisavhunduka kana toone madhokodheya akuwandira anenge eide kuto iwewe uwane kupona.

Zvirwere zvakaparadzana zvinoita kuti Zviendwe nazvo kuzvibhedhlera kundofunda nana mazvikokota kana kukama muntu anga kunzwa kusaita zvakanaka.

Vantu vanokurudzirwa kuti vakawanda kuzvibhedhlera kubazi rekundohloya zviro vasatka vahloyese zviro zvawo zvakafanana nemvura dzatinorasha kuti chitenda chioneke vadetsereke.

Vantu vanorwara vanosisa kuenda kundohloiwa kumhatso dzinoita ngezvekuhloya kana vachinge varwara, kana veidziya mwiri, kana vasikazwi zvakanaka.

Zviriyo zvikwanisiro zviriyo kubandiko rinoita zvekuongorora ngazi dzevantu vantu nagavasatya kuongororwa ngazi ngekuti zvinovadetsera pahutano hwavo.

Mune ndau dzakaparadzana mukati mwekugara dzinoita kuti hai vanthu vahloyiwe veiziya kuti ngazi dzavo dzakaema zvakadini kudayi ngekureketa ngendenda yeshuramatongo.

Veruzhinji vanokurudzirwa kuenda kundohlowa, kundoningirwa kundozemenwa, zvingadaro zveivahlupa mukati mwenyama dzavo.

Muzvibhedhlera mwakaparadzana mundau dzakaparadzana tinoona midziyo inoshandiswemwo yakanaka yaamho. Kuti muntu agumemwo unoaraidzika.

Tinokurudzirwa kuramba teienda kunyazi hatina zvitenda zvatinazvo tonohloyesa ngazi dzedu, zvikararwa, tsvina kana mvura dzatinorasa kuti tiwanikwe teihloyiwa kuti hatina ere zvimwe zvitenda zvisati zvabuda.

Vanoita nezvekuhloya zviro zvemukati memuntu vanohloya kunyazi ruoko rwukakuwara vanotoisa pachikumbati votoona kuti mabhonzo akaguka ngeari votonasira.

Zvibhedhleya zvedu zvinowanikwawo zvine panoongororwe ngazi, gararwa, tsvina kana mvura yatinorasa iyani kuti chirwere chioneke nenguwa.

Vantu kana vachinge varwara kana mwiri dzichipisha kana kuti vasingazwi zvakanaka veidziyadziya ngavaende kunohloyiwa kune vanozvikona.

Vanamai vanevana nevanenge vakazvitakura vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kunohloiwa nguva nenguva. Apo vanenge vangozwa chiyaiyo nyangwe chiri chidoko.

Vanamai vedu vakazvitakura neavo vanenge vane vana vacheche vanokurudzirwa nehurumende kuti varambe veienda kuzvibhedhlera. Pamazuva avo avanenge vakatarirwa nadhogodheya.

Mukugara kunoite vantu muntaraunda vanenguva dzava nohlongana veyipanana mazano ekuwona kuti zvitenda zvisavapixa apo kamwe pazvinenge zvanyuka.

Muntu weshe pashi pano unekodzero yekuona kana kurapwa zvisina kusarudza kuti uri mukadz i ere, uri murume ,uri murumbwana ere, kana kuti urimusikana.

Tinokurudzira vana mai vanenge vabara vana vavo ngava vakudze ngenjira yakanaka uye vachivapa chikafu chinovaka utano nguva yekudzivirirwa kwezvirwere yaguma ngavaende navo kuzvibhedhlera.

Tinotenda vebazi rezveutano, vanokoshesa dzimai ngehwana hudodiri kuti huve neutano hwakanaka, vanowanikwa vanowanikwa vane bandiko ravo ravanohloiwa muzvibhedhlera.

Vantu vano kurudzirwa kuti vana mai vaendewo kuno hloyiwa ngekugara pa zvibhedhlera kana varikure nezvibhedhleya kuitira kuti panenge porwadza mimba vasaneseka.

Muzvibhedhlera mwedu zvirimwo zvekushandisa zvinosanganisira midziyo yakakosha uye yakanaka zvinosanganisira kutipa muriro munguwa apo magetsi kusina.

Tinobonga vehurumende vanoramba veivandudzawo veyihambirana nemukuwo, mazuwa anaya muntu ukakorera kuhamba unotopuwa chibhutsu chekupfeka kuti usanyanya kudzithonesa.

Zvibhedhlera zvedu zvinovanikwa zvine zvokushandisa zvakasiyana-siyana. Kune vanobarwa vanetsoka dzisina kuema zvakanaka vanokwanise kutodzigura vokupa dzimweni dzekutohamba vantu votoona seune tsoka.

Muzvibhedhlera murikuvanikwa meivandudzwa zvihlayo zvekuhloyera mutenda akagara. Zvinobetsera kuti marwadzo asanyanya kurwadza zvasiyana nekugariswa pabheji veirwadziwa.

Tinokurudzirwa kutivo tibetseredze zvibhedhlera zvedu nekudzipavo michina dzekushandisa kana tine zvikwanisiro. Asi hurumende ndiyo iri kuvandudza zvibhedhlera zvedu.

Tinokurudzirwawo kuti kana time Mari kana zvikwanisiro tidetsere zvebhehlera zvedu zvidoko nezvekushandisa kuti vantu bahloyerwa pasinde vasahamba mimango dzakakura.

Mukupona kwedu tinosisira kuziya chinotirwadza ngekunge taenda kunaana mazvikokota kohloyiwa kuti vatibhuire kuti tinorwara ngendaa yei.

Tine zvinotambiswa nemadhogodheya kuti basa ravo rireruke. Izvozvo zvinosiso kuva muzvibhedhlera chipi nechipi. Kuitira kuti basa ravo riende mberi munezvakanaka.

Muzvibhedhlera mwedu dzirimwo midziyo dzakaparadzana dzinoshandiswa ngemadhokodheya edu, vanamukoti vedu kudetseredza varwere vanenge vavhakachira ndau idzi.

Muzvibhedhlera mwedu dzirimwo midziyo dzakaparadzana dzinodetseredza vana nyazvikokota, vanamukoti nemadhokodheya kurapa varwere.

Tinorambe teibhuya kuti zvibhedhleya zvedu zvakanyanya kusara zvinotokundwa ngezve Mozambique kunorapwe muntu eitopona ngendaya yezvimichina yechizvino zvino zvavanazvo.

Tinotenda hurumende, iri kutengawo michina yechizvino-zvino, yeiisa muzvibhedhlera medu, kuti tiwane kudetsereka, petinenge taendeyo nezviyaiyo zvetinenge tinazvo.

Muzvibhehlera medu muri kuwanikwa zvakasiyana siyana zvinodetseredza kuti mutenda ahloiwe awanikwe chitenda chake chisati chapararira ngemuwiri weshe

Muzvibhedhlera medu, mavandudzika zvinova zvemhando yepaderadera. Madhokodheya ava nemichina inokwanisa kuhloya muntu yeyitopa kuti anozva chinyi.

Muzvibhedhlera medu, vanocherechedza utsanana hwepadera-dera, ndondaa veikwanisa kunasira zvekuisira zvavanenge vashandisa vachiemera kopisha.

Muzvibhedhlera mwedu dzirimwo michini dzinoshandiswa kuri kudetsera vanachiremba naanamukoti kudetsera kurapa varwere wanenge wavhakacha wane utenda hwakaparadzana.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera zvatinenge taona kuti zvine zvikwanisiro zvichienderana nechitenda chatinenge tinacho. Muntu ngasangoramba eienda kuchibhedhlera kwasikudetsereka.

Muzvibhedhlera zvedu, dzirimo michini dzinoshandiswa mukuhloya vatenda vanenge vawuya nendenda dzakaparadzana, kuti vadetsereke.

Munyika yedu yezvimbambwe, muzvibhedhlera zvedu kunyazi zvevandau zviri mundau dzevandau kwachecheche nemuchipinge nemuchimani-mani, maruseta dziriyo michini dzekubetsera vanorwara.

Vantu vakavhakacha kuzvibhedhlera vanogumeyo veipimwa ngazi veipimwa kurumba kwainoita veipimwa muvuri wavo ziya kwaunoita wakaema zvakadini.

Tinobonga vantu vanoramba veiuya nechiyungu veiwandudza zvibhadhlera zvedu veiisa zviro zvinodakadza kuti dhokodheya basa rake rireruke.

Vantu muzvibhedhlera vanoendemwo vanodetsereka ngekushandiswa kunenge kweiita michina dzinovahloya zveienderana nechitenda chavanenge vaenda nacho.

Muzvibhedhlera mwedu dzirimwo michini dzinodetseredza umwe ngaumwe paanenge avhakachirayo eida kuhloyiwa kubva muzvitenda zvakaparadzana munyama dzake.

Mu zvibhehlera medu muno wanikwa mune zviro zveku shandisa zvinoto onawo pa chi vhiti vhiti nekutoti iwewe mutenda unoto zvionawo kuti mu muviri mako mune chinenge chaka shaishika woto detsereka.

Muzvibhedhlera mwedu, dzirimwo midziyo dzinoshandiswa mukubvisa mazino, nekutoageza, nekutoningirazve, kuhloya kuti hayi, muntu une zino rinorwadza, apangadaropi ere pane denda ramupindira, mumazino ake.

Muzvibhedhleya medu munowanikwawo mune zvekushandisa zvinohloyeza vantu vanenge vane zvitenda zvakati kurei zvinoda dhokodheya kuti aone kuti chiinyi chanesa.

Tinokurudzirwawo kuenda kuzvibhehleya kunohloyiwa zvitenda zvedu nekuti zvibhehleya zvizhinji zvavavo nezvikwanisiro zvokuhloya zvitenda zvakasiyanasiyana zvinenge zvine muntu.

Muzvibhehlera medu mowanikwawo mune michina nezvekushandisa zvakabaidonaka zvinoenderana nemukuwo nepashi reshe rinoenderanawo nazvo. Vantu vorapwa vopona.

Muzvibhedhlera medu murikuvandudzwa meiiswavo michina inoenderana nepashi reshe. Kuitira kuti vantu vasanzi vatsvake mare yekunohloiwa kubanze kwenyika zvoitirwavo munyika mwedu muno.

Muzvibhedhleya zvirimwo zvinoshandiswa zvakaita zvigero, zvisingwana nemapanga zvinoshandiswa kudetsera vanenge vauya nentenda dzakaparadzana.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa zvinhu zvakasiyana siyana zvinopa kuti vantu vanoshandemwo vave nehutsanana nepekuisira zvinenge zvashandiswa nema dhokodheya pakuhloya mutenda

Muzvibhedhleya mwedu dzirimo midziyo dzakaparadzana zvakadai ngezvigero, zvisingwana, mapanga anoshandiswa kudetaeredza veshe vangadai vane nhenda dzakaparadzana.

Mitombo yedu yechiyungu inotidetsera isusu kuti tisafa kana nguwa isati yakwana asi tikwanise kurapwa nekunyaradzwa zviyaiyo zvemiviri yedu.

Vantu vanokurudzirwa kundomwa mitombo dzavanenge vanyorerwa nemadhokodheya vasingasii panjira nekuti vanenge vanyarara zviyaiyo zvawo.

Zvirokwazvo mitombo yechizvino-zvino yakawandisa inorapa muntu weshe nechitenda cheshe chingadaro muntu eirwara, tisagara takafunganya asi kuti ngatiende kotsvaga rubetsero.

Tinoona mitombo dzeiwanzwa muzvibhedhlera mwedu kuti munthu adetsereke apo anenge ahloiwa nanadhokodheya nana mukoti atobve pachibhedhleys atopuwe mutombo wakhona.

Mitombo mazwa anaa yaakugwarirwa kunyazwi nemumabhotoro kuti nguwa yainotora ichakanaka inge yakareba mutombo uyu usati washata.

Nyika yedu inokurudzira munthu weshe kuti anekodzero yekuva neutano hwakanaka. Mitombo yedu yechiyungu inotarwa mitaro ngeHurumende kuti isadhurire vanthu.

Tinokurudzirwa kuziva mitombo dzinoshanda kuzvichechana zvedu kuti tigare tinge tinadzo mumbatso mwedu tisazongorumba mwana achinge orwara maningi anorasikirwa ngeupengu.

Mitombo yedu yechirungu inodakadza maningi nekuti imweni yacho ndeyekutoita kuti muntu kana une kwamweya kanobuda pauri kana kuti une marwadzo aunawo unopfapfaidza wotopona .

Munyika mwedu dzirimwo mitombo dzakagadzirirwa kuti hai vanthu vachinge varwarwa vaende kundopuwa mitombo idzi vadetsereke.

Mitombo yechirungu mbando dzacho dzinosiyana. Mbando inonyanya kudakarirwa nehwana hudodori imbando yekumwa, uye ine chipimo Inotapira imweni yacho inoiswa uchi.

Dzirimwo michini nemitombo dzakaparadzana dzinorapa vantu vanenge vane ntenda dzakasiyana siyana zvichienderana nekuti muntu uri kuzwei.

Vanosisira kuva vantu vanofarira kushandisa mitombo yechiyungu. Asi tambonohloiva nemadhogodheya tisave nemutxuba vokungozvitorera mutombo idzodzo pasina kuhloiwa.

Iriyo mitombo yechizvino-zvino inobetseredza kuti vantu kana vantu vachinge varwara vavhakachire ndau dzinotengeswa mitombo. Kuti vatenge mitombo idzi vararame.

Dzirimwo mitombo dzakasiyana siyana dzinodetseredza mundaramo dzevantu kuti pamwe pavanenge varwara vaone kutora mutombo unoenderana nechitenda chawo.

Mitombo yechi zvino zvino irimo mweino tengeswa mizvitoro asi ngatienda kuno itenga tichinge tanyorerwa ngana dhokoteya kana ana mukoti.

Mazuvano dzaayo mitombo dzechizvino-zvino dzinodetseredza veshe vangadai veirwara kubva kundenda dzakaparadzana mundaramo dzavo.

Tombo yechiyungu imweni yakhona inotoda muntu watohloyiwa Nadhokodheya kana mukoti kuti uwane kuishandisa usazoneseka weishandisa dzisidzo.

Vantu vazhinji vanewo zvitenda zvekuti vakaendwa ngemvura inotondora kana vakarya chikafu chavasingawirirani navo vanenge veizode mitombo yekuti vasabuda zvimunyawiri.

Mitombo yechiyungu inodetsera. Vantu vanenge vane zviyaiyo zvavo , zvinenge zveivarwadza mumwiri dzavo vanokwanisa kudzitora, votomwa, votopora votogwinya.

Mitombo yedu yechiyungu inobetsera mundu weshee anenge ayenda kunohloyiwa nadhokodheya unobetsereka kana anozoyishandisa zvakanaka.

Dziriyo mitombo yechizvino zvino ino detseredza kurapa denda dzaka paradzana zvichi enderana nekuti unozwei muntu asango tora mitombo chero.

Muhupenyu vevantu mune mitombo yavanopuwa mukurarama kwavo kudetseredza ndaramo dzavo hutano hwavo kuti huenderere pamberi nekunge apo vabatwa nenhenda dzakaparadzana.

Kunemitombo yakaparadzana inodetseredza nhendazve rakaparadzana asi atisisi kupanana pachedu vantu tisizi kotsvaka ruzuvo remandorokwati kunana mazvikokota vanosanganisira madhokodheya nana mukoti

Muzvibhedhlera mwedu, irimwo mitombo yakaparadzana inodetsera varwere zvichienderana nechitenda chaanenge eizwa.

Irimwo mitombo yakaparadzana inodetseredza kubudikidza ngekuti umwe ngaumwe unozwei mushure mekunge avhakachira chibhedhlera chiri padhuze naye.

Muzvibhehlera medu zvirimo mitombo dzinonge dzei puwa vantu vanenge vavhakachira ndau idzi zvichienderana nekuti chitenda chake ngechei uye unonzwei.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera vonyorerwe mitombo inoenderana nezviyaiyo zvavo, vonomwa vari kanyi veiteedzera zvataurwa ndidhokodheya.

Mitombo yedu yechizvino-zvino inovandudzwa zvakasiyana-siyana uye yakanaka ngekuti inopedza marwadzo ngenguwa pfupi-pfupi muntu achinge atanga kutoimwa.

Tine mitombo dzechiyungu dzinoshandiswa kana waenda kuchibhedhlera kunohloyiwa dzimweni dzacho dzinotongoda ruzivo kuti uyu mutombo unokwanisa kunyaradza chiyayiyo chandinacho.

Iriyo mitombo yechiyungu yati pfepfepfe muntaraunda mwatinogara. Muntu ngasaenda kunotenga mitombo asati asvike kuchibhedhlera kunohoiwa.

Azvitenderwi ngeveutano kuti muntuwo njee amuke eyienda kutenga mutombo asina ruzivo kana kubhuyirwa ngevane ruzivo rwakhona .

Mutombo yechiyungu, mumabuya medu, yawanda, yati pwepwepwe. Yotengeswa pese pese, zvokuti vantu vopona. Hapachina unofa ngekutame mitombo.

Zvibhedhlela zvedu, zvinosisowo kuva nemitombo yekudetsera vanenge vauye po, vanezviyayiyo, veyitoda mitombo apapo apapo. Zvisamirirwa kuti muntu anotenga kuzvitoro zvemitombo.

Mitombo yedu yechiyungu imweni yakhona ndeyekumwa ari maphilizi, vantu vanokurudzirwa kumatora ngemukuwo wavanenge vakabhuirwa ndichiremba.

Arimwo mapilizi mukati mwentaraunda nemwe nemwe dzinotengeswa muzvitoro anodetseredza avo vanenge vane ntenda dzakaparadzana tisatka kuvhakachira zvitoro izvi.

Mitombo yevhizvino zvino yakudetseredza yampo kuti marwadzo Kana muntu einyarwara ntenda yakadini unodetsereka kuti zviro zveshe zvihlamburuke atopona ngekukasira.

Tinodekubonga vanounze mitombo yechiyungu iyo inopodza marwadzo ipapo ipapo. Mitombo yekuite kubaire muntu panyama inoite kuti uhambe zvakanaka mutsinga muntu wotopona.

Mitombo yechiyungu iriyo iriku gadzirwa nge mutombo wedu weku dhaya we gava kava unoshanda mu nzira dzaka siyana siyana kune muntu anenge ane chiyayiyo ngatidzi shandisei.

Kune mitombo yaayo mazuwa anaa yakaparadzana yechiyungu inorapa nhenda dzakaparadzana zvichienderana nekuti muntu unozwei.

Mitombo ye chiyungu inoita nezve gosorwa irimwo mwaino tengeswa muntu akarwa besha kana gosorwa nga ende ano tenga mutombo.

Mitombo dzechiyungu dzinodetsera yaamho, muntu akazwe chitenda chemarwadzo, unokasira kudetsereka chiyaiyo chake chotonyarara.

Tinokurudzirwa sevabereki kuti tisangova neruzivo nhando teinotenga mitombo teipa vana vedu tinokurudzirwawo kumboenda navo kuzvibhehleya veihloyiwa.

Dziriyo mitombo yechiyungu dzinonesa kuwana ngendaa yemare. Vamweni vantu vanotoende kuchibhehlera vonyorerwe mitombo votozoende kanyi vondogara vasina mitombo.

Tinoona kuti mitombo yedu yechizvino-zvino inodetseredza pahutano hwemuntu. Pane vamwe votorarama veimwa mitombo iyoyo upenyu hwavo huchitoenda mberi.

Mitombo yedu yechiyungu inowanikwa iri mumhando dzakasiyana-siyana. Pane umweni mutombo unotoouwa uyu anenge aenda kuzvibhehlera asisina simba otopona.

Hurumende inozvivandudza yeitenga dzimweni mitombo kubva kune dzimwe nyika. Kuti muntu aone kudetsereka apa ane chiyaiyo asafa ane mari asi eitama mitombo.

Tinokurudzirwa kutora mitombo dzedu dzechiyungu kana tahloyiwa nadhogodheya kana nachiremba. Uye kune mitombowo dzinongonotengwa kuzvitoro zvemushonga

Dziriyo ndau mukati mwenyika yezimbabwe kunorapwe vapengo kana vachinge varashika njere dzavo, kuti vasakangaidza kugara kwevantu munharaunda.

Mundaramo yevantu pasichigare nazvino zvino dzirimwo ndau dzinoita kuti vanorwara misoro, vakashate ndxondo vakone kudetseredzwa kuti zvese zvihambe zvakanaka.

Tinotenda vanoita nezveutano vanookuna kuti vantu vakawanda vorashe njere vovadudza votovawo nezvivakwa nezvibhehleya zveavo vanenge veitwaya.

Vantu vakashate masoro vanotovawo nekodzero kunyazwi vanohlanya, ndxondo dzavo hadzizi kueme zvakanaka, vanekodzero yekurarama.

Kune zvinoitika munyika muno kuti vantu varware masoro hurumende iri kuitawo kuti zvibhedhlera zvinorapa chirwere ichicho zviwande asi zvikwanise kurapa pachena.

Vacheche vedu vanokurudzirwa kuti varambe veihloiwa veizikanwa mazuwa avo ekudzivirirwa zvirwere vaende nemukuwo wavo wakanaka.

Vana vedu vanosisawo kuva nenguva yavanotatamudza nyama dzavo kuda kuedza kudzingazvitenda zvingada kuvadherera mukati mwehutano wavo zvinokurudzirwa kuzi ngavashandise kana kuchovha mabhaisikiri kuti vapone zvakanaka.

Vana vadodori vanobarwa vane zvitenda vamweni zvinotonasirwa vachimwo muchibhedhlera vamweni vanozoramba veizi vauye kuzohloyiwa ngatibarire muzvibhedhlera.

Vana vadori dori vatinoti michechana, vanosise kubatwe zvakanaka kugara pandau yakanaka zvinovadetseredza pandaramo yawo.

Tinokurudzirwa kuenda nevana vedu kunenge kwazi kunerudetsero rwokuti vana vawane chikafu chinehutano, chinovaka muviri. Tisadhana, vana ngavayende vanodetserwa ngechikafu.

Mukurarama kwedu tine vana vadoko tinosisa kuramba tichienda navo kuchibhedhlera kuti vandodetsereka nekurapiwa nekuhloyiwa vasati varwara.

Vana vadodori vanokurudzirwa ngezveveutano kuti vaende kuzvibhedhlera nguva nenguva vachindohloyiwa nekudzivirirwa kubva muntenda dzakaparadzana.

Nguva nenguva vana vadoko vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kundohloiwa nekubaiva majekiseni. Anoita kuvadzivirira kubva munhenda dzakaparadzana.

Pazvibhedhlera pane bazi rinoningira nezveutenda hwevantu vanenge vasizi kugara muzvibhedhlera kuwata pamubhedha. Iri bazi iri rinodetseredza kuti vantu vanenge vane zvitenda zvisizi kunyanya kushata.

Tinodakara ngekuita kwehurumende kunopa kuti mai nevana vakaniswe kunohloiwa nekudzivirirwa kuzvitenda vasingadusi mari, ndaa zvimweni zvinoto endewa munharaunda zveitodzivirirwa zvitenda.

Vantu vedu vanokurudzirwa kuti vahloyese vana vavo mukuwo nemukuwo, kuitira kuti zvirwere zvinode kudzivirirwa zviwanike zveidzivirirwa ngemukuwo.

Vana vedu variyo vanowanikwa vaine zvitenda vachangobva mukubarwa zvinokurudzirwa kuti munhu ngaanobarira kuchibhedhlera mwana awone kuhloyika chitenda chibatwe achirimudodori .

Vandu vanosisa kuvhakachira zvibhedhlera kana vachinge vasingazwi zvakanaka mukati mwenyama dzavo vasagara mumabuya veirera chitenda chinozovauraya.

Vantu varimuzvibhedhlera vanoramba vakakurudzira vane vana vadodori kuti ngatidetsereke teiendesa vana kunohloiwa ngekudzivirirwa zvitenda zvinozikanwa.

Vana vadoko vanodakarira yaamho kuona murukumbati mune zvakaiswemwo zvavanokona kuerenga kuti vavandudze ndxondo dzavo mukukura kwavo

Muku rarama kwedu tino sisa kuendesa vana ku zvikora kuti vave vona vano zoita vatungamiriri ve mangwani tisa gara navo mu mamizi teiti chikora achi shandi.

Muzvibhedhlera medu munowanikwawo vantu vakaemera kuti vangopa mitombo veiverenga veikona kuverenga zvakanyorwa nadhokodheya veitokupa mutombo wotodetserwa.

Vantu vane ndxondo dzakapinza vanosanganisira ana mukoti nana dhokodheya ngekuti zvidzidzo zvavo pavanozvifunda zvinovaisa kuti hai vandoshanda mishando iyoyo.

Muzvibhedhleya medu munowanikwawo mune madhokodheya akafundira zvakasiyanasiyana. Madhokodheya anomira nechirwere chaakanofundira odetsera munthu auya nechiyayiyo.

Varimwo vanamazvikokota vanofundisa vanenge vanemutezo dzisingachaiti zvakanaka kuti dzikwanise kuhamba avavo vanowanikwa muzvibhedhlera atoriwo madhokodheya.

Mukurarama kwedu muzvibhedhleya zvedu varimwo vana mukoti varimwo madhogodheya. Anobetsera veshe unonga avhakachira zvibhedhlera izvi.

Nyika yedu yezimbabwe inodawo vantu vakafunda vanobetseredza muzvibhedhlera mune zveutano kuitire kuti matenda akaparadzana aksasire kurapika tine vantu vakadaro .

Kurudzirwa kuti kana tiri muzvibhedhkera muyaTeishandemwo tigare takapfeka mbahla dzekuzvidzivirira kuitira kuti Tisabatirawo zvitenda zvinenge Zvauta nevaune zviyaiyo.

Tinevanoti detsera muzvi bhehlera vasiri madhokodheya vanokwanisa kuyayiya zvitenda zvedu kana zvinetso zvedu zvisinei nekurwadziwa kwenyama dzedu

Utano chintu chakakosha ngekudaro muntu wega-wega unosisa kuenda kuchibhehlera eindodetserwa nachiremba akadzidzira chitenda chanenge eizwa.

Muzvibhedhlera medu vamweni kuti zvitenda zvakura vebato reuto vanotobetserawo muku hloya vantu vanenge vanezvitenda veibetsere nyika.

Mundau dzakaparadzana, munavo vanewunyanzvi, vanamazvikokota, vanodetseredza vantu kana varwere vachinge vavhakachira zvibhedhlera zvedu.

Mu zvibhedhleya mo madhokodheya akawanda asi madhokodheya anaya ane mabasa awo aka siyana siyana ne zvitenda zva aka dzidzira kuzo hloya vane zvitenda zvawo.

Muzvibhedhlera mwedu vantu vakawanda vanovanikwa varimwo veishandamwo vane mabasa akasiyana-siyana. Zvinokurudzirwa kuti muntu aende nechiyaiyo chake nekuti hakuna dhogodheya asingachikoni.

Tinoda kudada ngemadhokodheya edu mukati mwezvibhedhlera apo wavavhakachira vanokona kukudetsera zvine unyanzvi uye zvinodadisa kuti wega pakuti usati wanyamwa mutombo unenge watohlamburuka kudhaya.

Mitombo yedu inowanikwawo yei tengeswa muzvitoro zvinotengeswa mitombo ,kune dzimwe mitombo dzaunokwanisa kubva kanyi wotoenda imwomwo wotobetserwa nemundu arimo wotopona.

Tinobonga nehuumende inoti uyo ane zvikwanisiro kana mare dzake ngabetsere ngekuvhura mitoro inotengese mitombo peshe-peshe paada. Asi ane mapepa anobvumirwa.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera tanyorerwa mitombo taitama kuzvibhedhlera tonotenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo todetsereka topona.

Zvitoro zvino tengese mitombo, zvinosisira kuva navashandi vakafunda, uye vanoziya ngezvezvirwere ngemitombo dzri muzvitoro mawo.

Muzvitoro zvinotengesa mutombo yechizvinozvino munosisa kuva mune vantu vanoziya ngezvekutengesa mutombo iyi ngekubetseredza kuti inorapei kuvantu vega vega vanenge vasina ruzivo .

Tinodetsereka nezvitoro zvedu zvemitombo ngekuti nguwa zhinji tirikutama mitombo muzvibhehlera medu asi towanikwa teinodetserwa nevanenge vakavhura zvitoro zvavo zvinotengesa mitombo.

Zvitoro zvedu zvinoite zvekutengese mitombo, zvinosiso kuvawo zvine maphepha akakwana eibvumirwa ngehurumende ,kuitira kuti zvisatengesa zvisiri pamutemo.

Mune zvitoro zvinotengesa mitombo muntharaunda dzakaparadzana. Vanorwara vanosisa kuziya kuti vadetsereka vei....... zviro kwazvo

Kunotengeswe mitombo kwawanda mumabuya mwedumu. Zvinodetsera kuti muntu atikabezwa ngechitenda chaanoziya mutombo vakona unotoenda paberere odetsereka.

Mitombo dzechiyungu dzinotengeswawo mumizvimuzvitoro zvakaparadzana. Ngazvivakwe muntaraunda inogara veruzhinji ,kuti vantu vadetsereke, vasahamba ngezvimovha kootenga mitombo.

Zviriyo zvitoro zvinotengesa mitombo inorapa zvitenda zvakaparadzana kuzvitoro zvinotengesa mitombo yechizvino-zvino kana kuti yanyamwaka.

Tino kurudzira vanoita nezve mitombo vatenge mitombo iwande kuitire kuti tabve ku zvibhedhlera tisa tama ku detsereka ngekuti mitombo inenge isimwo muzvitoro.

Zvitoro zvinotengese mitombo ngazvibeurwe mukuvo nemukuvo. Kuitira vanotikabezwa ngeusuku kuti vakwanise kubetsereka voponesa mutenda vavo.

Tinobonga hurumende inoramba yakakurudzira madhokodheya kuti akwanise kuvaka zvidhuri zvinotengeswa mitombo yechiyungu muntaraunda dzinogara veruzhinji.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinokurudzirwa kuti zviite zvichienderana nemutemo wenyika zvisatenge mitombo isingabvumirwe nenyika.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakawanda yamho zvinodetsera mundaraunda mwedu kuti muntu unenge watama mutombo muchibhehlera wondodzitengera wotokwanisa pona.

Tinobonga avo vanenge vakavhura zvitoro zvavo zvinotengese mitombo. Vari kudzivhura munguwa yeshe-yeshe ,kunyangwe uusiku hwekuti muntu unothikabezwa ,unotoenda, wototenge mitombo, wotopona.

Muntu abva kuzvibhedhlera anyorere mitombo adzitama. Ariyo makabeurwa munotengese mitombo muntu ngaendeyo asaende kanyi asina mutombo.

Mukugara kwevantu mundaraunda yega yega zvirimwo zvitoro zvinotengesa mitombo yechimanje manje yechiungu inodaroko kudetseredza kuti vantu vashinge varwara.

Tinokurudzira vane mare dzavo vane ruzivo vakwanise kuvhura zvitoro zvinotengeswe mitombo zviwande munharaunda medu vantu vawane kudetsereka vasahlupeka ngekutsvake mitombo.

Hutano hwakanaka maningi kana muntu waenda ku chibhedhlera uka tame mitombo tsvaga zvitoro zvino tengese mitombo zviri mu ndaraunda mwo udetsereke.

Zvitoro zvinotengese mitombo ngazviwanikwe munogara vazhinji, kuitira kuti vantu vasahamba mumango wakarebesa veindotsvake mitombo ngekupedze mare veikwire movha.

Zvinokurudzirwawo kuti tive vantu vanoziva ntaraunda yavo. Muntu ngaaziye pane chitoro chinotengesa mutombo kuitira kuti atikabezwa neutenda arumbe.

Vezveutano vane nguwa dzavanovhakachira muntaraunda mwavo vachidhibana nekuhlongana nevanthu, vachivapa chenjedzo kuvakarakadzisa kuti vagare vakambhoryoka.

Vantu vanopota veiunganidzwa mukugara munharaunda ngeveutano veidzidziswa maringe nekuzvibata kwakanaka kuri kuchengetedza utano hwavo.

Dziripo nguva dzinobuda veutano kubva mwevanoshandira. Kuri kuenda kohlongana nevantu vano veruzhinji mukupanana rizivo rwezvekuchengetedza utano hwevantu.

Vezvibhedhlera zvikuru nevanoita nezveutano vanomboite misangano veiudzana zvavanenge veisangana nazvo mukushanda kwavo kuti vabetserane hutano hwedu huende mberi .

Mu zvibhehlera medu vanondo kurudzirana kunyora mbatya dzaka nyorwa zvinoita nezve utano ne chitenda chinenge chako kuri kushambadza kuti vanhu vazive.

Ngatidetserane ne hurumende kuti kana pachinge paitika dambudziko kana chitenda chino enderana nezveutano vantu vabude nehuwandu hwavo veipana ruzivo kuti tikunde.

Zvinyorwa zvinechekuita nezveutano zvimweni zvakona zvinenge zveibetseredza kupashoko nekuvantu ventaraunda. Nezvezvitenda zvinenge zvanyuka muntaraunda mavo.

Munharaunda dzega dzega pane nguwa yeveutano pavanohamba vachidzidzisa kubudikidza ngenhenda dzakaparadzana kuti utano hurambe hwakanaka.

Pano buda vezve hutano vei enda vei zivisa vantu nezve hutano kana chitenda chinenge cha itika ndaraunda ngai batirane navo kuitira kuti zvitenda zvi kundwe.

Vezveutano vane vantu vavo vavanombobudisa kuti vandoonana nevantu veibhiirana nezvezvitenda zvingadaro zveinesa zveida kudzivirirwa ngemukuwo.

Tinobonga vanthu vanenge veifundisa vanakomana nevanasikana kuti vave neruzivo runoenderana newanano kuti vazova vanthu vanokwanisa kuronga mbhuri yavo munezvakanaka.

Vanasikana nevanakomana vanotenderwa kuvaneruzivo rwekuti vangaita sei mhuri yavo kuita kuti vasava vasizi kurongeka.

Kune vantu vanoshandisa mirenje kukaba bhora, maoko kurimwaka, vamweni vanoshandise nyara kuripuntura, kozoita hawo vamweni vanotoita zvekutori bhambisa.

Vanamai vane kodzerowo, yekuziviswa nekupuwa ruzivo nechenjedzo maererano ekuronga mhuri kuti vangashandisa mbando dzakaita sei kuti mburi yavo iite zvavanoda.

Vantu vane nguva yekudzidziswa zvekuronga muri nekuchengetedza apo ndau dzenyama dzavo dzakafishika kuti vabare zvakanaka.

Vana vedu, ndombi nehumajaha, huno sise kufundiswa dzidziso dzinoenderana nezve mumbiri dzakavandika idzo dzinoite kuti vave vana baba nana mai vamangwana vakahlamburuka.

Pane mapato akazviemera ega anodetsera mwanasikana kuti akwanise kuhloyiwa kuti aasi kuwana ere zvitenda zvakafanana negomarara rezamu kana rechibereko.

Ngatiziwei nezvinoitika pamuwiri pedu kunyazi uri mujaya uri ndombi kana wawa mutana ruziwo nezvemuwiri zvakawanzika ruziwo rakanaka.

Ngatibatanei senyika tione kuti mai vakwanisa here kupuwa zvikafu zvinokwana kana vachinge vakazvitakura kana kuti vane mwana wavanoyamwisa .

Ntombi nemajaha vanosiso kufundiswa kuti vanganasira sei zviro zvinoshandiswa ngemadzimai panguva yawo kuti zvive zvinobudisa muduso mudodori uye zvive zvinoshandisika kakawanda.

Variyo vantu vanofundiswa vantu ngendaa yezvekutonga mhuri kumadzimai kunyanya kuti vasaita rumura wakanya ngekuti kuzodzichengetedza kunonesa vatana vanozoneseka ndizvo.

Vandu vanoita nezve mutambo vanosisa kuvawo vane ushamwari nemvura nekuti pavanoita mutambo dzavo vanobhahla vanosisa kuzodzosera mvura yavabuda veita mutambo

Bhora mutambo wenhabvu unokadza maningi unodakarirwa ngeruzhinji rwevanthu vana vadoko vakura madzimai nemadhodha.

Tinokurudzirwa kuti kana teiita zvemitambo tishandise nzira iyo kutasamura miri dzedu. Kuti tivane kugwinya kwete kushandisa dzimweni mitombo dzisinga bvumirwe.

Vanoita zvemitambo vanodakara maningi kushandisa zvinodhaka kuzvisimbisa. Vanokurudzirwa kuti ngavave nadhokodheya anovaudza zvisikakuvadzi mumiri dzavo.

Vanoita ngezve kurumba vanoita ngezve mitambo vane mitombo yavano shandisa ku detseredza nyama dzavo kana kutatamutsa mirunda neku gwinyisa makodo.

Mune zve mutambo zve kurumba zveku ndxake bhora zveku pundura vanosisa kuramba veyi tatamudza nyama dzavo.

Variyo vanoita nezve mitambo vano kurudzirwa kuva ne ruzivo rwezviro zvavanga shandisa kana veita zve mutambo dzavo kana kuti vakuvara mitombo dzipi dzavanga tora.

Vanoita zvemitambo vanewo mitombo dzavo dzavano nasirirwa dzekuti vakwanise kushandisa vachitamba mitambo dzavo kana kuti vachinge vakuvara vanodetsereka ndidzo

Vanoita zvekrumba vanoita zvekutamutamudza nyama dzavonekugwinyisa makodo vane zvozvavano shandisa kuti nyama dzavo dzigare dzakagwinya uye vasina dambudziko.

Vanoita zvekurumba, vanoita zvemitambo, vanoita zvekutatamura nyama vanayowo mitombo yavanoshandisa mukudakara nekudakadzisa nyama dzavo.

Vanoita ngezvekurumba kana kutatamudza nyama dzavo nemirunda. Vanokurudzirwa kumwa mvura yakawanda kudzoreredza yavanenge varasha mukuita mitambo yavo iyi.

Tine vanoita zvemutambo varipanjodzi dzekukuwara mwaningi tinovadetseredza ngekuvapa zvekushandisa kana vachinge vawirwa ngenjodzi vachitamba mutambo.

Tinokurudzirwa sevantu vanenge vane ruzivo tikwanisewo kutenga zviro zvekubhuya nazvo nemadhokodheya, teizvihloya tiri kanyi. Zvibhedhlera zvedu ngazvivewo nezviro zvakadaro.

Zvechiyungu zvamwovo muzvibhedhlera zvedu zvikuru-kuru. Zvooneka dhogodheya eihloya eitoona pachivhitivhiti parutxunga kuti zviini zviri pamutenda.

Tinokurudzirwa kuendawo kuzvibhehlera zvinenge zvakati nakayi kana tine zviyayiyo zvakakomba maningi ndiko kune michina dzinokwanisa kuhloya.

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vanofambirana nenguva, veyi shandisa zviro zvechiyunguwo kuti tikwanise kupona mundaramo mwedu, tisatya kushandisa zvivhiti-vhiti.

Tine zvatinoshandisa muzvibhedhlera zvakasiyana siyana zvatinoona madhogodheya akagukuchira zvimweni zvakhona zvinotodetseredza uri kanyi kana unazvo weibhiirana nadhokodheya wako parunhare.

Zviro zvino shandiswawo muzvibhehlera zvinohloya zvitenda zvakafanana nezvekurumba kwengazi kana kuti shuga yakawanda sei mumuviri mako, zvobvumirwawo kugara nazvo pambatso.

Tinozvidawo munyika mwedu kuwa nezvekushandisa muzvibhedhlera zvakakwana tozvidawo zvekugara kumhatso wohloiwa nana chiremba meibhuirana parupunga zvoshanda mari yoita shomana.

Tinotenda nezvikwanisiro zvavamoo muzvibhedhlera muntu unotokwanisa kutaura madhokoteya wako urikumbaso echitokupa mazano nekutokunyorese mitombo wakagara kumhatso kwako.

Tine zvatinoziyawo mukati mehupenyu hwedu zvokukwanisa kushandisawo tirikumamhatso kwedu kuti tiwane kubetserwa nemadhokodheya eitihloya ariparunhare .

Tinode kubonga vaneruzivo, varikurwuwandudza kunyazwi kuvana vadodori vanofundiswawo nezveutano kana nezvezviro zvavanokwanisa kufunda veitofunda veiwana ruzivo pazviri.

Mazuvano kwaane chiyungu, madhogodheya otokwanisawo kushandisa zvivhitivhiti eiona chitenda chinenge chinemuntu, veitodetserwawo nevanenge varikubanze kwenyika.

Madziteteguru edu pasi chigare pasi pachakatakwa nenyundo madziteteguru edu aya aishandisa nzinde makomboti nemitombo yekudhaya.

Mitombo yechinyakare yaidetseredza kugwiyisa nyama dzevantu ngekuti mapilizi inga kusitorina asi kuti ndiyo yaiya ndaramo yakona panguwa iyoyo pashi rino risati rabudirira.

Mitombo yedu yechianhu yajanaka maningi tikakwanisawo kuitora toisima mumaminda mwedu kana muberere mwemhatso dzedu zvinotidetsera apo tawirwa ngezvitenda.

Makare-kare pashi pachakatakwa ngenyundo, madziteteguru edu airya mitombo dzakasiyana-siyana kuti vapone.

Mitombo yedu yechiantu inofanirwa kuita siye nasiye. Isati muntu unoiziya otofa ngeruzivo rwakona. Vantu ngatipanane ruzivo, zviro zvinyorwe pashi.

Tinemitombo dzedu dzeasharukwa dzavakagara veishanda nadzo, dzakavaita kuti vakure, vave nemakore vasina zvitenda zvinovanesa. Tinokurudzirwawo isu kudzishandisa.

Mitombo dzedu dzechiantu zhinji dzakhona dzinoshande mashakani. Asi ndakaona kuti dzinoshanda nzinde hadzidi kushandisa yakadaro. Unofanirwa kuiomesa, woitwa yoita kunga butu muntu otoisa mubota.

Mitombo yedu yechivantu inowanikwa peshe peshe yakati pwe pwe pwe mumashangomwo chinongodiwa kuziva nezvemitombo dzakona kuti dzinorapa chini.

Mitombo yedu yechianhu yakagara iriko rini narini nanyamashi tinofanirwa kuidakarira kuishandisa ngekuiziya kuti inoshanda mashakani here kana kuti nzinde.

Tinotema ngekuti vantu ngavavevo neruzivo runoenderana nemitombo dzedu dzechinyakare. Kuti dzibetsere dzingava kudzirya usati vane chitenda kutodzirira kwakanaka.

Tinorambe teidaroko ,vasharuka vedu vaigara mukuwo wakareba maningi ngendaa yekuziya mitombo dzekushandisa ,kunyazi avana zvitenda.

Tinodetserwa ngemitombo yechiyungu kana tichinge taita zviyaiyo zvinotinetsa isusu muntaraunda medu. Tinoenda kuchibhedhleya kumadhokodheya edu nana mukoti.

Tinotenda vachiri kurangarira nezvechivantu chedu veivandidza mitombo dzechianhu veiunganidza peitoitwawo zvinyorwa mitombo idzodzo dzeitoiswawo muzvigubhu zveinyorwa ngechiyungu

Tinokurudzirwa mundaraunda matiri, tibhuirane nevamweni tozwawo vasharukwa vedu votibhuira mitombo dzinoshanda kuitira kuti tidetsereke.

Mitombo yedu yechiantu imweni yakona inotoda mbiti yakona kuti inonasirwa iri yeshe ine makwande akona kuti iite mutombo unonatsorapa muntu kuti apone .

Mukurarama kwedu pasichigare vasharuka vaishandisa mitombo yechinyakare yaibva mumakwasha kuri kuedza kuda kunasirisa ndaramo dzavo.

Mitombo yedu ye chinyakare yakuto naisiriswawo kuiswa mu zvitumbu zvinozo detsera ndenda dze mazuva ano dzinenge dzabuda mu ndaraunda zvichi enderana ne ndau.

Tinoona mitombo dzedu dzechiantu dzeivandudzwa kunyanyanya gavakava rakaonekwa reibetsera zvakanyanya muzvitenda zvirikuwanikwa mazuva ano ngatisimei gavakava mumamizi medu .

Bateidakarira mutemo wehurumende wekubhuya kuti zvobvumirwa kushandise mutombo dzechivanhu vane ruzivo ngavakwanise kutodzivandudza kuti dziningirikewo dzivewo nechipimo nemazita.

Vasharuka vedu vekudhaya kusati kwane zvi bhedhlera zvati chechetere zvati chachakata vaishandisa mitombo yekudhaya makomboti ne nzinde kuri kurya kuti vapone.

Mitombo yedu yekudhaya inonakidza kana muntu eiiziya kuti inoshandei, imweni yacho vamwe vanoshandisa mashakani vomatwa otoiswe mumvura muntu odetserwa.

Mitombo yedu yechiantu tinodakarira iyani inoshandiswa mashakani. Ayiwawi, ayinesi kutoshandisa. Muntu unotokuma wotoita zvawabhuyirwa wotodetsereka.

Mitombo yedu yechiantu, amweni anamazvikokota ,vakazviona zvakasisira kuivandudza, kuiitawo mumaphilizi, veitoipawo dzita ,rinosisira kuti vantu vatodetsereka ,muzvitenda.

Mitombo yedu yechiantu yavandudzwa wo nena mazvikokota kuti ibve mumashakani iyende muma pilizi ano tomwiwawo ane mukuwo wawo ne chipimo chawo.

Tinokurudzirwa kuti vatakagarisana navo avo vanoita zveun'anga, kana zvekurapa ngemitombo dzechiantu. Tivakurudzire vadzitaure tive nezvinyorwa kuitira kuti hupfumi hwedu huenderere mberi.

Mitombo yechinyakare iri kuti detsera kuvana vedu vanenge veirwadziwa veiramba vakachema vanenge vane zviyaiyo zvinoda kupuwa mutombo wechiandu chedu.

Mitombo yedu yechianhu, yonakidza kuishandisa, nekuti aina zvainosimudza pahutenda hwako, imweni unotorya semuriwo, weitozvigwinyisa nekudzivirira zvitenda.

Mitombo yedu yechiantu imweni yakona yodakadza kuti yatova nezvinyorwa zvakanyorwa ngatikurudzirei vasharukwa vedu vatibhuire tiwane kukwanisa kunyora mitombo dzedu dziende pashi reshe.

Munyika yedu yeZimbambwe ikodzero yenyika nemuntu weshe kuti akone kuona rudetsero rwakakwana kune zveutano.

Vaanoite zvekurapa, vari mumakanyi mumabuya mwedu, vanoramba kuzivisa vantu mitombo dzavanoshandisa. Asi todawo zvinyorwa, kuti tiziye zvizarewo pashi reeshe.

Pane vanoite zvekurapa vantu veishandisa mitombo yechivantu. Vantuvo ngavakurudzirwe vaudze vamweni vanokona kunyora zvinyorwa zvinyorwe pamusoro pemitombo dzavo, zvibetsere nyika.

Mitombo yedu yekare ichiri kushanda nanyamashi chero zvaazvo anhu vasingachadi kuishandisa ngekudhana kuti iiyi vanhu vanoishandisirei, asi ichashanda, ende inoshanda icharamba yeishanda.

Mitombo yechinyakare, chinotidetserera nyazina ikozvino, kutirapa ndenda dzakaparadzana. Kakurutu teyiziya kuti unoyitwe mashandisirweyi.

Makomboti, nzinde mutombo dzaioneka kunyazi pashichigare, nazvino pano dzichiriyo dzinodetseredza kurarama kweantu.

Vanoita zvemitombo yechivantu vanosisawo kuva vantu vanotobhuira vamweni nezvemitombo dzavanoziya ngekuti nguva ichavatora ntaka yokorera kuenda mberi.

Tinoona mitombo yedu yechiantu yeishandisa mashakani imweni inoshandisa nzinde imweni inoshandisa maruva imweni inoshandisa vana vanobupo imweni yeizoshandisa makwati zveshe zvinodetsera mumuntu.

Mukugara kwedu pasichigare dziriyo mitombo, makomboti nenzinde dzairaramisa madzitateguru edu pautano hwavo.

Mitombo dzedu dzechiantu dzinotidetsera apo tinenge tisina mare yekuende kuzvibhedhleya tikaita zviyaiyo inokwanisa kumboderedza teihloya kuenda kuzvibhedhleya.

Mitombo yedu yechiantu yodakadza pashi reshe ngekuti kunedzimwei nyika vanadzo mitombo dzavo dzavanotova nezvinyorwa veitonasira mweduwo ngazvitange tidetsereke.

Mitombo yekudhaya ,yemakomboti yaidetseredza yaampho kumadziteteguru edu apo kamwe vairwara kubva muntenda dzakaparadzana.

Tinodakarira kuti zvavakuzikanwawo pasi rese kuti mitombo dzechianhu dzakagara dziriyo dzisina kunasirirwa dzeiiswa zvimweni ndidzo dzakanaka dzinobetserwa muzvitenda.

Mukushandisa mitombo yechinyakare, minzinde, makomboti zvinoda vantu vange vanechipimo chakanaka kuti zvisa shaisha ndaramo dzavo.

Vantu vari munharaunda yedu vanodetsera vantu ngekurapa ngemutombo yechiantu vava kuwanda ngekuti zvakaoneka zveitodziirira zviyaiyo zvakawanda.

Tinokurudzirwa wo kuziya mitombo yechiantu amweniakona anoshandise maruwa anenge aburitswa ngemuti kutoti vantu vadetserwe ne zviyayiyo.

Tine mitombo dzedu dzaigara dzeishandiswa nevasharuka vedu pakukura vamweni vedu tinodziziya vamweni atidziziyi ngatikurudzirane kuziya mitombo dziri munthraunda matinogara.